Ŋutsu adre yiwo ke nye xɔgbalawo le xɔ tame le xɔ gbam, wo dometɔ ene bɔbɔ nɔ anyi le dɔ wɔm, eve le titrenu, ɖeka hã bɔbɔ didi asi le nuɖe kɔm le anyigba, wodo dɔwɔwuwo eye woɖɔ dɔwɔkukuwo hã.

Ŋutsu etɔ̃wo le mashinidɔwɔƒe le dɔ wɔm, wo dometɔ eve tɔ ɖe gakpo gã lɔbɔ aɖe yi le dzi ŋu le ŋku lem ɖe eŋu. Ɖeka tɔ ɖe adzɔge le wo kpɔm. Wodo awu amadede si nye orange eye woɖɔ dɔwokukuwo hã.

Wɔtsɛ le agba hi ɖe me atadi le edzi bladzo, koklozi, sabala makaloni, kple saladigbewo le exa.

Yevu ŋutsuwo kple nyɔnuwo le kuteƒe. Wo dometɔ geɖewo le titrɛnu eye e ɖe wo kɔe bɔbɔnɔ anyi. Amekukuɖaka le wo nuku me. Ŋutsua ɖeka dze klo ɖe nyɔnuwo yiewo ke bɔbɔnɔ anyi abe bubudeame nu ene. Mamlawo trɔ le wokpɔm.